namo fika kon tiya warna ɓektel yiifo yaqano kiinoxe kaga teɓel na koɓo o kiin ware o ɓekaan yiifum o yaqano kiin \ fat i ngoor goorloox encore une fois de plus faf i ngoor ngorloox na qoox in mo laan ke koy na den moƴ mo doon ngoles ndax ngay naako yeng a i leya nga to roog reka tax koy cofu taxe o yaal ma inu xa'a cofu taxe o yaal ma inu i and a a tooyin naako mat a miña yooy nel tooyin ten refu manaam kam fajar fe o wukit naakof gay ka den jofa mbeta qoor na kaga tuuyino ndaa fogre koy fo wiina nju'u a ndok na tok rek o wikit naak ɓek kam xa qola xa ando naye a lera nge kene dara ƴuta fule teen we yaal den nga kiram xa'a refe naaga de refe naaga de to walay a jega wiin wa ando naye a ngalaga ngaye wagamo yaqanel rek mu saɗona o yeng a saɗayo ma a jega wiinum bo o ndano ngu waago na yaqana den a mbango ngenoox o ndano ngaaga kaaga jega no wiinum kon fat ɓektina yiif a paax yaqanir ne fat i mbañin o kiin koy ne ley am nuun no o kiin ka neɓaan tit o kiin ka neɓaan tit oxu o ndeeta bo fooge nene nandu a soɓa a waaga nan na fogeer na fo naaga oxu o ndeeta bo fooge nene nandu a soɓa a waaga nan fo na fogeer na fo naaga kon o kiin ka neɓaan faxaam mosaam xa'a cungi leya neloten cungi leya nelo ten wooram cungi o kina doxnong tig ka ando naye waaga salaxin to salaxino bo o yaal ma woot e diwa woora nda bo leyodin o kiin ka neɓaan tita fi'u o fogole fat i ndeet a qoox in xa Oustaz axe ka leya de passage im xirwa teen a oustaz Daouda nam oustaz Idrissa moƴo andin no Gorel Sene an nanen nangamo nan gilwan a paax kete leya a jeg solo lool xir waa teen it a Pasteur Dominique Diouf kam nan gilwa émission um tig cegu solo leya teen a roog ndingil lalay ñake xaƴa a nan gilaxa la nana ndena mbaat boog ñako nan gilu ten jegu nan gilwa fogre fo o nan kena leyel tiga soɓa nga a leye o nanin ke waag na tax o kiina leye diwa nana kee leyena ten refu ye ya damanona to fesoorin kaga refu o nan faley nda koy te rokit no nof ñamaak a sutoor tik no njanoon taxe o laley a inu kaga taxe o laley a inu a jega mayu teen ka sereer a ley na e faley fa ndoonan a ɓanit waleyonda faley awa ñako doonel sax to a ñako ref a ɓangid faley faley fa nandaan kay refu a ɓaŋid faley faley a nana ngaan yaqo buyo dono yaam kay a koomala o warka fambale to a jawa nge yo ju'u kaan xaƴin te ñoowik ten moƴu xaƴa roogawa tax sax te jirñiko feet kaga koy faley faa nanda nena naga nan tu wiin we ka leya que te ref na tajo ke ne ley ta nuuma ndiiki que te ref naxa télé xe xa téléphone axe sax a groupe a keeke ngew na ndiiki kaa wiin we leaya teen mayu ka nan nena xa as a fiya ngaan Djiby kon waaga wet antenne fe i cunga den no 772658428 iyo 7725658428 iyo Diarekh Fm Alo alo wa nu yaare jam jam soom i iyo Faye Baba Kamil iyo

iyo koy

refe leŋ de Faye

waa goore waay

a dab wel rek waaw foore waay

a jafe ña lool

iyo walahi <hesitation> <hesitation> ndingil Faye Alo réseau faa reseau faa yo ligne na a ɗeng taan iyo o xaaga refu Bab Kamil Faye a Yengele o maako paax o pugu radio le fo oxa na ɓaata in xalaat i ŋeɗanan Alo Diarer Fm a iyo wa iyo koy Faye numtu wiidi iyo

walahi aziim

waa goore waay yeg kee walaay mukk

walay Faye

roog bugiran de waaw goore waay

<hesitation> <hesitation> ` walahi ndigil Faye

<hesitation> ɓektel yiifo de

iyo walay Faye Ndigil bugiran bugiran fele de Faye fele de yirman <hesitation> <hesitation> mukk

mukk walahi

walahi walahi

walahi Faye walahi ndigil tigi kañaan ne may iyo

iyo

waaw goore way fo mbexir

a soogo may waaw goore waay iyo koy walahi

mukk ke rooga simit na rek a leya yo

rek walahi walahi ndigil

ko nan gilwa den a paax koy Faye kaaga rek a leya yo walay ndeysaan

e ten leya num ne anum o ɓaak kay no xooxa liɓoge a fiya nel a kiɓ iyo

iyo iyo o xaƴin bata wod waaw

iyo

iyo xa

aa aa andi no wokay o bool ga'o ga o bool ga'o ga de Faye

walahi Faye wagataan tige de we mbaax ina wey maada meen ndef na

walahi

walahi njoko njal ndigil jejejef Faye <laughs> wax deg Faye ndigil waaw goore waay Faye jokonjal a paax Babe Kamil Faye a Yengele yasam o yaaloxe raf din alo Diarer FM alo Alo Diarer Fm
Alo
Alo waaw o pogoxe nan mbiyu
alo
iyo alo wa
Alo
Alo nu yaafe jam fadida
nu yaare jam
jam soom kay anoo koy
mi mi yumpañof Ramou
e
yumpañof Ramou sene
a yumpañ Ramou SENE way
i iyo koy Diase
Sene nu yaare jam Sene
Theme ne mosa
njokonjal waay Sene
a fela nan gilwel trop
iyo koy Sene Njokonjal in mbogun
i nda no yaq fe kaaf ke koy so koy o fakateen o tees Marie Sene ten rek
<laughs> ka ten saɗmo saɗo ley o kino kiin oxe te saɗna <laughs>
leyeene fi kiim kaga koy
<laughs> yakoy im leya Wode Mbape boog o tewo xe Pape Daly <laughs> i
i Theme ne mosa
iyo koy Sene in mbogun
i nda wax deg ne leyta noona naga jeg tu de
walaxi walaxi ndeysaan
in i mbaraa moytu a paax no kaaf ke
a yumpaña wara fiyel a moytax de
bilay i mbara mbi teen a moytax a paax
walay Sene ndam yo teen nuun maak we rek alo wa i maxey nana de
i yaam anda ye kene leyta noona naga jeg tu
iyo koy Sene
ñeti caabi ke mat
iyo
fo liɓ ke
i
<laughs> ina ñaaƴ na teen mayu de
walahi Tening Ndong in Aa Seny yiin
hey i de Awa seny yiin wene ne' oona fop ha
a waaga soom wago ne de
a ka den na mbiyana mbi
wago soom wago ne de nda a jega lakas yit
a a jega lakas
e a jega lakas
a andam daye a rew
nda o nanga leytan nene koy o kiino kiin xana xaƴ teen yiifum
iyo waay a ɓekteen yiifum iyo koy a jaɓaan de sene
theme ne mosa
njokonjal a paax Sene
i mbekteen a yiif in rek
jerafef Sene Jerajef xeɗan rooga to ande
iyoo a reta iyo o xaaga reta Yumpañ Ramou Sene Yangumo im xirwa teen o fog Yangum Fop to joka den a njal iyo xendana den jam iyo Diarer Fm nu yaare jam
yaare jam
jem soom o pogoxe ano koy fo ma xooy tita
Sonar Ngom
alo
Sonar Ngom
Camara Ngom
alo
Camara Ngom o ndar
o Ndang i
a iyo
nan mbiyu koy
sant a sunu borom a paax
jam rek
jam rek baarikala moom
a waxtaan le jega solo
iyo waay in mbogun waay
ke leyona no kaaf ke moom kaga jegu
iyo moos ndigil
a woora xame o Toubab oxe jalo gangan key e i ndaaw ke teen
a ɗom koga boog de
i ndaw koge teen koroxe
a
ten taxu ke i njeng na ka yoq na ando yo
valeur in ten i anderu
iyoo o ndeeta nga keena inora bitim reew ke i njik tan fo in kee i njala mene no kaaf
fo ne ngafa moƴit na
fo kee i njikoran fo coono fee ref na teen
iyo
walay ke leyona a njeg a ngaan i ndaaw koge teen
waaw goore waay Ngom
nda i ande valeur um
walay ndeysaan
ten taxu nangi leya rek rooga faaxa
iyo koy njokonjal a paax
rooga wa dimla in boo
inchaalah iyo waay
xenda roogo yaaloxe wasana in
alahuma amiina a wasong meen wo it
a yaqa le moom xe fat i ngaƴ tin yiif a paxa paaxa paax
ɓektel yiifo de wax deg
ke i njala ka jeg valeur fat i andin a paxa paax
waaw goore waay waaw goore
in fog i ngeenu leya kene jikoor kel walay de soɓida in teen ndax weena mbiyan moƴe in
ala sago seulement koy ke ref na teen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
mais ka me seulement koy ke refna teen ten refu ye a jega me i mbisanga valeur fe na cikax yit a qoox in i lorka yaam in moƴno soxla iyo kene yo
i jerejef waay
iyo jokonjal a paax
a mosa trop
iyo o xiru ɓasil ne fop Ngom jerejef a mosa o xaaga a leya mosu teno no ga um iyo ko bug uuma ɓaat teen koy alo Diarer FM alo
yaare jam waay
nu yaare jam koy waay
jam rek kay
jam soom Adama yo
miyo Diawa
jam soom Diouf waay
jam rekay
jam soom Diouf na mbina mbi'u
jam rek a njegu
jam fa ɓor Diouf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
Alkhamdoulila Diouf
emission ne jega solo lool
iyo koy Diouf in mbogun waay
walay walay in mboy ñanang o xuuɗ
iyo amiin Diouf i mbogin in fop
o moof no radio bo o yegin
alahouma amiin waay Diouf
walay premier ka bo mene wax deg yala ku leyoona teen ka jeg na o njiriño
njoko njal a paax Diouf
walay walaay
nagayo in mbogun Diouf
to i ndokida ndiig ne wax deg i ndokida ndiig ne a jega jega tig solu ka leyoona teen walay ñaax wiin we a ñaxa ando naye wax deg yala ke rooga an na rek a doya
naga yo Diouf
kon koy wax deg yalaah o dako ñaaxa wiin we yitam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
nagayo Diouf
walay xenda rooga xaƴong radio le bo o moof bo yegin
jokonjal a paax wo'o jokonjal
ide wax deg yala o kiinoxu ref na anda kee refna a seek
<hesitation> ndigilo waay Diouf
in fop ndiig ne i yaaraku
ndigil Diouf
i kon koy oxu refna wax deg fa yala wara waago garder
waaw goore waay
ande ke yoq na moom wax deg ɓelate
waaw goore waay joko njal a paax
i wax de fa yala koy i ngid manga paax waax deg
njoko njal axa
wax deg na ndiig na commencer na bo meke te refnea ko ñaaxa wiin we a paax paax
naga yo Diouf in mbogun waay
i koy o ngidim soom i mbaag ley nawo
njoko njal a paax njoko njal fo doole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
alahouma amiin Diouf amiin
waaw kay jerejef
jerejef Diouf iyo o xaaga refu Adama Diouf a Mbisene im leyane o kiino xe an na o njiriñ to o an paax a bugin na xooxum tena anda faley fa njegu njiriñ jokonjal a paax Diouf in mbogun Alo Alo Diarer FM a iyo so ga'a koy ko moƴ na ɗom no keem ne'a no yaqano kiin cigu ko ga'a o kiinoxa yaqana o kiin manam o kay naak o yaalum a gara leya o suta nin laɓ alo Diarer FM Alo alo nu yaare Jam in mbay sant a sunu borom a paax jam fa ɓor bata yoq ano fo mamo xooy tita jam rekay me ano fo mamo xooy tita rawa gonof <laughs> mbano rabid kan koy iyo waay iyo roga waaxa yasam roga dam tong iyo aca bismilah in way nan gilwang

naga yo <hesitation> ndigil koy

ndigilo koy de

iyo koy

felee de

walaay ndeysaan

walahi ndeysaan leng ke o raɓ yiif soomo

roog ndigil eskey

moso na ngid de

walaxil aziim

i

iyo

ten ref keena leyele yit wiin wiin kaame kooroxe ten ref keede leyaye wiin we ande oxe xawna oxe rab dinuna a andu yo yaam ande o kiina fiyong yoqe soo wo o doonin na ndatale war a noona doon so de ngaƴat kee xaana fiyonga a ŋañangoyo a ɓañang

iyo mukk

oxey ñoowel meen a paax toox de

walahi ndeysaan

mose de

walay leya ndigil walay leya ndigil

walahi

a xeda de jokonjal a paax faley fee mosa jokonjal mi moƴu content war iro raw gonle koy wax deg contribution ne na mosa wax deg war iro raw gonle joko njala a paax a yiifa ka ngena a mosa a njaga njokonjal a paax iyo o xaaga alo Diareer FM ALO
Alo waaw
i nu yaare jam
yare jam
jam soom kay waay
alo
alo wa
nu yaare jam
jam soom kay Thiaw
im soom kay
jam rek Thiaw
im soom kay
ndi refe mére Diouma Thiaw
axa kay Mere Diouma Thiaw o sax
i Kombasikim Thiaw waay nu yaare jam
kona Mere Diouma Thiawo
iyo koy Thiaw nu yaare jam
in way ngenda nang
iyo koy Thiaw \
me in way ngenda nang to ñana nang
i waay nuuno yasam o yaaloxe
yasam o yaalo xe ci yong o wod
amiin Thiaw amiin i mbogin ino fop
o wod woda nel
amiin Thiaw
yasam o moof no radio le
amiin
bo xumna nel a sareet ɓisidel
amiin Thiaw
ɓisidel teen pour o waxtaan fo wiin we
amiin amiin waay Thiaw amiin amiin
waxey leya kaa wodna kaa leer na
naagayo Thiaw
kam fooge daal oxu ando naye jega nof naanan fogaam kee leya oxu naaneruna nan ka tino
jokonjal Thiaw
ke logeena fop log taano
joko njal waay Thiaw jokonjal a paax
tiyo moom a ɗoma in mboy ngind mang Diand mi daal o ngidim somo fi kang daal
yaasam roga fi o gidim fop
tar fu refna ɓeraa teen
jerajef
yaasam o rogo yaaloxe barke nong
amiin
ɓasil newo
alakouma amiin Thiaw
yaasam roga gekong a geeg tong o wod o woda nel
alakhouma amiin
Ndane jokonjal
jokonjal Thiaw
waxey leya leeru leya ke rooga bug na
joko njal
leya ke wiin we ñoowa
naga yo
yaasam roga ci 'ong o ngidim
amiin Thiaw
merci beaucoup
aminn Thiaw joko njal a paax iyo joko njal o xaaga ref mere Diouma Thiaw ka fog'u nowe a qat looguma koy 2007 maaga Kombosikim ten re'u Maire den sax de niin Amy LY in <laughs> Ndomir Tine in maxey wetan wa den deno fop alo Diareer Fm
alo wa
nu yaare jam
nu yaare jam waay Diawa
jam soom ano koy
keke Mbaye Diouf Diomb Ndofeen o
a i Diouf waay kooroxe
nam nu mbiyi Diawa
Diouf Diouf nam nu mbiyu koy
in mbay meen rek gidma roog
namo soxna le fi'u koy diouf
oxey meen rek a sima nuun
iyo waay Diouf jam rek Diouf
iyo waay den moom roog moƴu e ne Aladji Ndiaye a leya ley
iyo waay
naga reko leya de
naga yo Diouf in mbogum
yaam roog moƴu Aladji Sarr ka leya affaire sereer bo oxu ref na sereer xaye waaga
walay ndeysaan ndigilo waay
ten koy o leya yaam ke o leya moom ten i ngen tu i wax deg yala Diawa ke o leya oxu oxu bugeer na nan giluwong
nagayo Diouf joko njal
i roog moƴu mu mofona ka i ñana nang Diawa
joko njal a paax Diouf
i o yaalo xe moof ba fiya nong ka xupna ke saqona
alakhouma amiin amiin Diouf
roga faxa o xandan te fiya nong o ten
amiin waay Diouf i mbogin amiin
ke leyona koy roog moƴu a saxa fop jega ka refeer na teen ndigil
iyo koy
yaam gay naak we maak we na yaqa de
i <laughs> ndinglo de
iyo xa teɓanonga xe ka ngaya ñaal
i
a mbadida nga koy a leye o qol la diw de diw ka wañtal maak we ngum nooxo yeng a ndeta ngayik
walay ndigil leyo
xa teɓanonga xe mat maak we na yaqa o ndeɓanonga xu gayik na yaqan ke leŋ
walay ndingil waay
nda saay fu ga'ona yaqa mat fato ande o kay naako maakoxe fi'un
walahi
i kaga mat ka woora xama yo
i mat wena ngaya yengole mat maako wax deg ndingil
maako de maako
Diouf wax deg leya ndigil
maak we daal na yaqa <laughs>
walay Diouf
i ka fodna koy no affaire kaaf kene o ne'a ne ƴaar ke
iyo
bilaay a jega pin ka ando naye ka njik wel meen boo wiin mayu ndimel meel to presque a un ndefe maaga
ƴaar pala taan ma
refe maaga
walay ndigil
ga'a mi feeke kam romo gu
ga'ano
i im gara nga na unan ne
i
bo jeg teen ɓetaɗak
i
anda male a kida ke grave ;fra grave
ndeeta ngi koy ga'i o njirño ngaaga koy so waago
nda comme jega tiim kaga
a
in xaƴin
ga'i o njajano ngeene koy
i leeg leeg o kiina gar mene im leye e wasaam kaga de
ga'ano to a soɓa calel kaga atano
kaga fi togano
iyo
to kaga jega te
ndeysaan
o xaƴa ngirano noxa maaɓ somo jofa de
a kida ɗom so ɗom
<laughs> kaga daal kam fiyo gun nda roog moƴu kam xaƴa tin
ga'i keene rek Diouf
iyo koy de
a i matir anga o tewo xemi una de
<laughs> a jega nega o kiinoxa na nuun no gara na meke
a
a ley a kida ke den ka ɗoma
i
im leyin me a mi de roog moƴu
hii bis
te leyame ya mbine sipeena bo xaye de roog maƴu i uno mbep ngaak
ndeti keene rek
ande kaga waage jeg maaga
wagino jeg ma de
i de
walay Diouf i matir anga o tewo xemi una yaam yaam o tewo caɓu a uno
bilaay waay <laughs>
xaƴi rek Diouf
iyo
njoko njal a paax Diouf
iyo merci waay
jerejef waay rooga geekong iyo i yaaga koy Djiby alo wa
alo
alo Diareer FM
nam nu mbiyu
in way meen rek i mbaaga njang auditeur fa leŋ feene xaƴa mukit neene jam soom anoye fo mama xooy tita
keke Baidi Gakou yo o Ndioundax
baidi gaku o njundax
i
axa o njundax de andnum iyo na nu mbiyu ye
i sant a roga paax
jam rek gaku ndax jam
jem soom ka jawara
jam rek Gakou
xenda i mbeedel fa jam waay
alahouma amiin Gakou
faley fe mosa lool a xena lool
in mbogun waay gaku i mbogun
nda ga'a koy oxu xaƴeer na yiifof gay naak we xano daair feden so ret weg kel
wallay ndigilo
ga'a mi feeke na leya fo wo
i
gay naak ka ngara mbe no qol lemi
i
timisa fad im leya dene keke mat
iyo
te leya kooroxe keke refe ndiig waay
e subanala
im ndet ke warma fi andi num
i
um xooy o seemro xemi ne'ena malick leyine
i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
i
to o qol le de mbiya kekee
i
o qoye leyame mi daal e meeke im fe ka me axa te cungim xooya Diaraf boog
e no qol lewo fe ka
i keke im leya refe a nax de
e ca bis o maak ne naxa no radio
fi naga ley bata sutu a goɗo qol le o ndik im leyin me xirwa te mene im feka
i
te layame axa
i
im dabin waxtaan fo ten
iyo
xa wiin we ley kaxam
xa wiin we ley kang
e
manaam
kete fina anda ga'ka taan
xa'a ga ko gataan de
gay naak we ndefe yo no ndigil
mukk
i kay naak mi feke na leya fo wo
iyo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
ga'ano
nda jega naak la ando naye kam xes ka soɓin te wuktoox yaam ka mbaro ngimel
iyo nako mat ka ximel iyo
gara nga toñaxin waas noxa refe ndat koroxe fat i ndako ndetaxinel
roog ndigil
in de ka i nguma cegel
roog ndigil Gakou
o reta gayik qole kiinoxe est ce que ndato
mukk
a jega ngoor ka ando naye kan moof bo 3 heure o yeng de ngoyel meke
i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
comme fena fo a cacof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
ngirden
comme kaga coono yo
ten tax u koy deno de mbaro sed a mbi tuxiduna ngir wo
iyoo o lengoxe a dako rokana ngoor kemi in fada soɓin te boja laɓ im leyne kene kon ko bugo godaam num ti laɓne kamo xurole ke i leykata te num tin ba pare im leyin me aca raxi naak ke
ga'ano
te auto goma nga in me auto goma nga i leya keene kon keene refe ndat de koroxe
mukk
i fat i ndako ngorgorlaxa paax
walaxi Gakou
ga yaqa deg de
deg deg sax
ka yaqa deg to oxu garna de ñoxor fowo
mukk walakhi
iyo fat i mbi matuwaay
diokondiala paax gakou
imam Diouf fene in way sant an a paax to jokana njal
iyo koy iyo
sant a o fogole fop axin
jejejef Gakou
njoka fopa njal
njokonjal Gakou `
i goor fo rew
iyo koy jerejef Gakou
we ngona yasam o yaaloxe yirma den
alkhouma amiin Gakou amiin Gakou
i ngirna mbomne fa jam
amiin Gakou amiin
ndiik ne yasam i madin fa jem tete yoon fo o wod
aminn amiin gakoub
i mmof koy bo Diouroupa jeg Radio
iyo waay amiin waay Gakou
i mbugaan lool
iyo koy a faaxa iyo rpoga faaxa Gakou
iyo wa Diareer yasam rogo yaaloxe ɓaat xiiwal fe fo o wodele
amiin amiin amiin Gakou amiin Gakou jokonjal a paax yaga koy xaƴa i mbaga ndey no o xooyto xaaga rek manaam auditeur faaga koroxe gakou o Ndioundax e leya koye i mbaaga mbodan meene ngilikoor ne encore une fois de plus xendana Diarekh fop jam xend tan koy ne maak we ngend to guna ka de leyogu ye e temeed temeed a pacoox na fa ngenum yasam o mbiya rimel a ñoow naka rimel a ñoow pisa rimel a ñoow mbala rimel a ñoow fambe rimel a ñoow ngafa futaran fur yasam ku jalena ndiig ne ren o yaalo xe fi a ñamel o fudo ran fur a fag bo'i mbandik lakas to te yoon fo'o wod fo o wodanel iyo jokang koy a njal Djiby a paax wo'o Elhadj yo to moƴo sooxa nuun ngoor joko wena njala radiole fopa njal